Ghano ku nhandha nga amaadhi galiku amayengo galiku matonho kuliku amato abiri agali kuseyeya, mumbali eriyo ekizikiza zikiza ekilaga nti obwire buli kusiba.

Ghanho ghaligho abasaadha babili nh'omwana mulala nga batyaime ku lyato ela nga bali loba ebyenhandha. Ku maadhi kwe bali seyeyela mateefu ela kumbalimbali eliyo obusubi nh'emiti. Obwire bwa igulo igulo.

Omwana nh'omusaadha basuntumaile. Omwana atoleile ekikuba ebifanhanhi mu nkoto n'omusaadha onho omweru, ela ali kukuba bifananhi. Omusaadha onho omweru alina akakomo akailugavu nga kalimu ebigambo eby'ekala edh'endhaghulo. Availe omudhoozi nh'empale endheeyi, omwana availe omudhoozi nh'empale ennhimpi.

Ghano ghaligho ekiyililo ky'amaadhi ela nga gali kuyiika mu bungi. Kumbali kule eliyo ekibila eky'emiti nh'amabaale amabitilivu agakola olusozi. Ela nh'obusubi obuligho, ghaligho obumpimpi nh'obuleeyi.